daro asati issiseera shiiqiti nammappe odda gidiza asati buttudosona haytikka gubaynne seera immiza asaa gididayssa ha misiley qoljisees

nam7u asatin issife gididi issi migire bolla baassabe mishe le7oosana yaassetikka issi qaalla wkko issi wogan issi seera gididayssa qonjisees